how i take dey norture and maintain meaningful relationship with my friends and family dem be sey i be pesin wey be sey i no like make i do things wey i no go accept if dem do am give me as my friends and family dey so e get some kind tings wey be sey i no dey do to them and they no dey do am to me e get some kind rules wey be sey me i no sey if dem do am give me i go vex well well i no go do am for people i no go do am for my friends and family i dey make sure sey i dey check on my friends well well my families dem i dey make sure sey i dey check on them i dey ask them sey how life dey go how body how work how everything how family how children how everybody i dey make sure sey i dey check on them well well i dey make sure sey i no too far from anybody if na friends i dey try make i dey go make i dey see them everytime make we sitdown make we talk make we rub mind together make we jollie if na family so i dey make sure sey anytime wey i see them i dey play with them no be sey i go dey dey frawn face if i see them they go come dey look me sey wetin dey do you i be one kind pesin wey be sey i no dey hide for family i no dey hide for friends if dem come meet me sey dem need sometin i go make sure sey if i get i go tell you sey i get and if i no get i go tell you sey i no get and i be pesin wey be sey if you come meet me sey you need advise or you need someting i go make sure sey na the best ting wey i know na him i go tell you no be sey i go dey tell you sey this ting i know am and i no know am i no go lie give you and and i like am as my friends and families dem know sey when e come to lie lie i no dey lie lie give pesin na wetin dey my mind i dey tell pesin i no dey fight i like wen everybody dey see me make dem know sey na good pesin i be wey be sey i go dey do do tings wey go wey go dey backbite my friend for back or wey go make my family hate me dem i no dey do tings wey be sey dem dey dem go use dey hate me anytime wey dem see me i no qurrel i no dey fight i dey good jeje and my friends know sey if anyting happen no be me go first fast start the fight dem know say na the pesin don come don start fight with me no be me start the fight

I get plenty experience wey be sey social activities don help me well well for my life I remember dat time wey I finish secondary school so for twenty thirteen I go one social activities dat time wey be sey de tin wey dem dey do for de social activities dey make my belle sweet I come enjoy de social activities so tey wen de social activites finish, I no want comot. I remember sey for de social activites so, dem teach us sey if you want get tins, if you want do tins wey be sey people go like, really you go do am de way wey be sey e go different from how people dey do am Dey come put us for group for dat time so be sey we be five five for group dey come tell us sey na two tin everybody go do but make we do am in a different way wey be sey if people see am, dem go like do am different way na so we start to dey do am different way I remember sey for de group wey I dey one guy dey dey talk sey de tin wey we want do so see as people dey do am, make we no do am like dat. Make we just siddown make we tink how we fit do am wey be sey e go different from how people dey do am. As we come siddown so we come tink, we put we put our head togeda for for dey tin wey sey we want do we come do am we come finish, dey come tink sey dis people do am well well. For de social activities wey I go so, I learn many tins wey be sey na de tin wey I learn dey I still dey use for my life so I learn dey how to dey play some games wey be sey I no even know sey I fit dey play am sef. For dey, I learn how to play cheese I come value to play chess well well E dey okay so tey I dey enjoy to dey play chess now If na phone I dey use dey play chess, no problem; if na face to face I go dey play chess no problem No be only chess I learn for dey -o. I don learn how I go fit dey handle daily stress wey be sey e go fit dey make my mind no dey happy. Social activities dey go well well and e dey good make person dey do social activities. so tey e go dey make our life beta well well I go dey encourage people make dem dey do social activities.

How I take dey plan my work day wey be sey anytime or any day wey I dey go work, I dey make sure sey how I go take do de work wey I get for office na him I go make sure sey I focus on If I don wake in de morning so I go check de list of de tins wey sey I want do everyday I go come arrange dem from de one wey be sey e no go take time If I want do am, I go quickly do am finish am on time I go come check de ones wey be sey if I say make I do am dem go take time to finish I go check de ones wey be sey de work na easy work na him I go first do and I go make sure sey as I dey do am, I concentrate I no like anytin make e dey take my time make e dey break my at ten tion for work If I want do de work wey dey very hard I go try make I focus, make I take wetin I dey do well well I be person wey be sey I no like make people make dem dey disturb me If I dey do sometin for work and wen it comes to work, if I get to work wey be sey I go come siddown for one side wit my friends dem we go come dey talk talk talk wey be sey e go carry all de time wey I suppose use do beta tin comot for my hand I get list wey be sey na dey I go write everytin wey I want do everyday for work na dey I dey I go put am for dey and if I don finish one, I go check am for de book wey I write down sey I don finish dis one for dat day and I go make sure sey all de tins wey I write for down sey I want do if I get to work, I go make sure sey I finish am before I comot for work I dey always make sure sey de tin wey I want do today I no dey carry am go anoda day say I go finish am anoda day If I see sey my body no really do de tins wey I talk sey I want do for work I go try make I do de one wey be sey I know sey If I do am finish and I do am comot for dey e no go hard for me make I start de next day if I reach work de one wey dey easy na him I go first do de one wey no go take time na him I go first do I go come dey do de one wey be sey e go take time and e dey hard small to do na so I take dey plan my whole everyday if I go to work na so I dey plan my work day wey be sey e dey make me dey finish my work everyday

Which kind dream I dream? na him I want tell una so I person wey be sey I no dey too believe sey dream dey come true but no how, no how person go still dream because person na human being I dream one dream recently e dey okay small but I no believe sey dream dey come true sha de dream na about sey I dey one place me wit my people dem wit my friend dem we dey jolly we dey do everytin togeda de dream come .for de dream so, I come see sey as we dey jolly dey do everytin so, my friend wey be sey I like well well come call me say "Guy," how far? make we waka as we dey waka so, na so fight start for de place wey we comot we come see sey wetin come dey happen? I come ask my guy why you come call me comot for de place wey we dey jolly na? he come talk sey him don dey sense sey kasala want burst for de place wey we dey. say make we just carry our body make we comot na so we see sey we just dey hear noise dem dey shout na so we see sey na de place wey we carry our body come na dey dem dey fight I come ask my guy sey guy wetin happen na? how you take know sey kasala want burst for dat place and we don comot na so we comot o you know sey i tell you sey me I no dey believe for dream as I come as we come comot for dey so we just go anoda place go dey relax dey for de place wey we go so, we relax we find sometin wey we dey use join body we cool body everytin dey okay, everytin dey coole na so de dream go so me I no dey beleive for dream sha but de dream dey okay we go dream we be human being na so we be we go dream I no talk sey make you no believe for dream I just dey tell you sey, me as I dey so I no believe for dream if I just dream I don dream be dat I don forget if no be sey I just remember sey I even dream one dream sef na him come make me talk sey make dream no dream I no be dat kind person wey dey tell people sey I dream recently or na dis kind dream my dream be I no dey but I go still dream because I know sey I be human being.

e no dey easy to dey keep house well well di tin wey i dey do no realy hard na just simple trick i dey follow na him bi sey anitin wey i use or anitin wey i do i go try get carry dem if i go commot for dere if i wake in di morning before i commot for bed i go try make i lay my bed so tare e go dey ok na di first tin wey i dey do for evriday bi dat if a do am dat one don commot if i use anytin for house i dey make sure sey di place wey i carry di tin wey i use na dere i go carry dem put i get place wey bi sey i dey put my tins neat neat for dere if i wan read my bible i get where i go go carri am if i wan read book e get place wey i go go carry di book i no go carry di book go anoda place come leave am for dere if i come read di book finish i go make sure sey i carry di book go di place wey i carry am put am back for dere if i use anitin inside house i go make sure sey i return am if i use knife inside house say i use am cut sometin for inside room i go make sure say i return di knife i go put am back for kitchen if i come dey sittinf room dey watch television so di remote wey dey wey i dey use i dey make sure say before i commot i dey always put am where i carry am apart from dat i dey make sure sey evri tin wey i go need for house i dey try make i dey get am i dey try make i dey get food for house i dey trty make i dey get small small groceries like groundnut dem wey i go dey use dey do mouth evritime if i wan chop if i dey house i dey make sure sey my light no dey go bikos i hate make i dey inside darkness so if i se if i dey see light for evri oda place and light no dey my place e dey vex me well well i dey make sure sey evritin wey i need de always dey for house i no dey waste tin i dey make sure sey i dep manage tin so tay dem no go dey dem go dey available for me i fi need dem no be sey if i need my remote i go come dey scatter room dey find my remote or if know sey i wan read one particular book i go come dey scatter evriwhere so tare i no go find di book i dey arrange my tins to tare dem dey de where dem dey and if i use am finish i go drop am for wey i wan drop am for wey i carry am no bi sey i go throw am away for inside room

De kind joy wey dey dey my belle na good place wey I dey worship my God, no be small I dey dey happy well well if I go worship my God my belle dey sweet me because de kind God wey I dey serve na beta God, I like am well well As I dey go my worship place, I dey make sure sey I dey go regularly I no dey do make I no dey go every week at least, I dey go my worship place two times in a week and na de best place wey I dey like dey go be dat I dey like make I dey go my worship place pass make I dey go my work place. because my worship place so I go learn tins wey dey make my life beta I dey learn tins wey I go dey everyday make I live beta life and dey so I dey find peace of mind if I dey among people wey we dey worship God togeda I dey always happy I dey smile because I know sey na my peace dem dey find no be sey dem dey find my trouble from my worship place so I like dey kind music wey dey place I like dey kind lectures wey I dey lis ten to lectures wey be sey e dey make me tink how I fit take dey make my life beta and if I tink well well on top how I fit make my life beta, I dey do tins wey dey make God happy I dey pray to God in a way wey be sey people no go talk sey dis one no know wetin him dey do and my God dey answer my prayer for my worship place and so If I go my worship place my belle dey sweet me well well my worship place na place wey be sey no be sey we dey discriminate - o we no dey do dat we be pikin be elderly be boy be girl we welcome you come our worship place we no dey talk sey because you rich, na one place you go siddown no be so - o everybody go siddown everybody go play everybody go jolly wit demselves no be sey we go talk sey because you be black now, you no fit come my worship place no - o, na everybody my worship place welcome and na wetin dey make my belle dey sweet be dat na everybody we welcome.

Wetin dem I de like if I visit de market be sey e get many tins for market. If I wan go market like dat, I get tins I wan buy, I go first write de tins wey I wan buy, I go put am for list, I go write am down for jotter before I comot for house. I go check how much de tins wey I wan go buy, how much e go cost me? My moni, e reach am? Abi e no reach? If I see sey my moni no reach I go try make I put down de tins wey be sey my moni reach. If I kon get to market, de tins wey I like most na how de market take be. How pipo plenty for market? And how I go fit see tins wey be sey I go price am well well to no wetin I go buy. No be sey, na one pesin dey sell tins for market, wey be sey na any amount de pesin call am na e I go buy am. De tins wey I dey enjoy most na be sey, na many pipo dem plenty well, well wey dey sell one market. No be sey na one pesin wey dey sell one particular market. And no be sey any amount wey e call am, na e I go buy am. Anoda tin be sey, I go many tins wey dey beautiful for market, wey fine well, well for market. I go try make I check, make I see, and I get customers dem wey I dey buy from market dem. If I reach der, wey be sey I go just go der sey I wan buy. Sometimes I go play with dem, I go play with dia pikin, I go play with everytin. I go ask dem, how market, how market de go? We go play, we go jolly, we go talk, we go do tins togeda. Na wetin make me dey go market be dat. And if I reach market so, I no dey fight, I no de quarrel, na wetin I wan go buy, na e I go de check, no sey if I wan go buy meat or I wan go buy cloth, I go kon dey check wey dem dey sell sandas or wey dem dey sell tins wey be sey I no really need. Na wetin I need, na e I dey focus on, if I go market, I dey make sure sey, if I go market, wey be sey na any amount wey dem call am, I go drop. If dem tell me sey dis somtin na so so so so amount, I go tell dem sey, make dem collect so so so so amount wey dey for my hand. I go try price am, no be sey if dem tell me sey na dis amount, na dat amount I go drop. You mean make I dey, make I dey no wetin dey go for life. e dey make me dey no sey how de economy be, wia de economy stand, how I fit dey do my tins, wey be sey, e no go too dey carry moni comot for my pocket.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

I get many tin wey inspire me to start my own business. I be pesin wey be sey, i no de like make moni dey finish for my pocket so, and if I know sey I no want make moni dey finish for my pocket, i suppose get my own business wey go dey bring moni inside for me. No be sey I go dey wait make weekend come, make end of de month come before I go see plenty money for my bank account or for my pocket so. My parent dem, also inspire me sey make I start my own business. Den dey do business well well. I like de way wey den dey take dey do dia own business and I like how den take dey see moni. I like make I live life wey be sey e no too get stress, e no too get wahala, na all dis tin eh make me like make I start my own business and I see sey I dey gbadu de tins wey I dey do. I dey make sure sey, everytin wey I dey do so for de business na wetin go make de business dey grow. I no dey make, allow pesin wey no go pay me on time kon dey make, kon dey disturb my business so.. I no dey put moni for wetin I no sey, e go make make I dey put moni der, I go dey loose for my business. I no dey do anytin, wey go make my business go down, cos na my business so, na e dey feed me. My business, na e be my partner, wey go give me beta moni wey I go dey use dey survive everyday. Many pipo inspire me for dis business wey I dey do so. I learn tip business from my oga dem when i comot from secondary school so. I go learn de business how I go take dey do am wey be sey I go dey do am efficiently wey be sey I go be oga for der. I thank God sey I don get experience very well before I start my own business and de business too dey go small small. De economy no too dey easy like dat but I thank God sey de little experience wey I get and de little inspiring inspiration wey my parents give me so I dey use am dey take dey do de business dey go small, small, small, small. De business don dey grow now, I don dey laugh small, small. Moni don dey come my pocket well, well! As I dey see my pocket so, I dey smile becos I know sey na wetin I want na e dey happen. Moni dey dey my pocket. No be sey I dey wait make month end before I go see moni for my pocket

if pesin dey work for govment so e get meni tin wey be sey pesin go dey enjoy as e dey work for govment so if pesin dey work for govment insurance dey e mean sey pesin go get full head insurance wey be sey if yu dey work enitin dey do yu for bodi yu go just go govment hospital so dem go take kare yourself dem go give yu beta korrect treatment wey be sey e go make yur dey ok govment for best ability e mean sey for govment work no be sey e go work for one month two month dem go sak yu kommot for govment work yu fit dey dere for like fifty s to sixty years still dey work for dere dem no go sak yu govment dey pay moni wey be sey e good well well as their salari haw yu take dey work na so dem d dem take dey pay yu no be say yu go dey work dem go dey pay yu small moni wey no go wey no go help yu work life balance wey dey for govment work beta well well yu fit dey work no be sey yu go dey use all your life dey work for govement evriday yu go dey balance your work your life and evri togeda evritin go dey ok pesin dey work for govment so govment work de dey meaningful well well the work wey yu go dey do for govment work no be sey dem no go dey see am dem go dey see am yu sef go dey hapi sey yu dey do govment work yu go dey hapi yur mind go dey kule yu no sey na wetin go make yu dey grow na en yu dey do so govment work sweet well well govment work get beta reply retirement plan him pipol so for gov govment work they get beta pension wey dem dey pay for govment workers wey be sey if yu don do finish yu don work finish for the govment dem go pay yu beta moni if yu don retire for govment work no be sey yu go work for govment finish dem no go pay yu beta retirement plan if yu retire for govment work yu go enjoy na di benefit na di enjoyment wey dey govment work na en bi dat u yu go get insurance well well yu go no sey yor work nobodi fit come just start am sey make yu dey work for govement again govment go keep yu dem no sey yu dey useful for dem so

For de community wey I dey so, dem get local festivals wey dem dey do well! well! Dem get Uru, dem masquerade festival, dem get yam festival. And also, Christmas festival dey der, Eid-el-Fitr festival dey der too. Na dis festival dem dey do for de community wey I dey so. You see the Uru festival so, na night dem dey do am. For dat time, nobody dey dey outside for all de midnight wey dem dey use do am. If dey wan do masquerade festival na afternoon dem dey do am and masquerade go dey go from one place to anoda, dey greet, dey play for de community so. Na how dem take dey do dos local festivals be dat. Dem get anoda festival wey dem dey call Agemo festival for here so. Dat one, wey be sey, den go dey use cane dey beat dem sef, de cane no dey pain dem. You go see small pikin, small boy de use cane dey beat elderly. Na how dem take de celebrate de festival be dat. No be sey, de small pikin dey rude, na how dem take dey do am be dat. And for Christmas festival, you know how e take be na. Na de time wey dem dey celebrate de time wey dem gave birth to Jesus Christ.. Na so dem dey do am for de, for de community be dat. Na everywia dem dey celebrate dat one. Eid-el-Fitr festival we no sey dat one na for Muslims so. If dey wan do dia eh dem dey call am for Ileya. If dey wan do dat one, na dat time, all Muslims go kill am, do everything, pray, carry am go. Everybody wey dey history sey make dem, make dem chop sey na wetin dem dey celebrate be dat. Many, many festivals dey so wey dem dey celebrate I no fit rememba every, everytin.. But de one wey I no sey dey sweet well, well! eh for de community if dem dey do am na de one wey be sey dem go dey beat demsef. You go see, you go dey hear de sound of cane, as cane de sound as dem dey use cane dey beat dem sef. Dem dey, use many cane well, well! Na de dem de use so, de cane wey be sey dey don go cut am for inside bush and de cane no de pain at all. Pesin, even some pipo sef dem no dey wear cloth, if dem dey beat dem with dat cane and de cane no go do anytin for dia body.

how strike dey take affect place wey pesin dey work and the economy generally be sey strike na wetin workers dey use dem dey use dey tell people dey tell pesin wey dem dey work for dey tell Government sey the tings wey dem dey do dem no like am sey make dem change am strike na wetin dem dey use dey tell goverment sey na this ting we need am make them do am for dem strike na wetin people workers dem dey use tell the pesin wey them dey work for sey they need make them increase their money or make them do someting wey go make life better for dem for work strike dey work well well if them if workers dem go for strike e dey help many times wey be sey the tings wey dem wan need wey dem fight for the government na the pesin wey dem dey work for dem go dey forced to the tings wey dem need for dem and some times dey wey be sey if strike no go as dem want na wetin dey wetin dey happen after the strike no be someting wey people dey work dey expect if many people go for srike so and some of dem go for back talk sey dey no really wan join the strike many people fit loose the job wey dem get and the tings wey dem dey fight for dem no go see am dem dey use strike dey make sure sey dey make pesin wey stubborn well well for work make e do tings wey go benefit the people make dem work strike dey help the econmy so tey sometimes e go make make the government do tings wey be sey e go benefit th economy if to sey for the economy the tings inflation e dey rise well well dem fit do tings dem fit use strike make dem use tell the government sey make dem do tings for the for the tings for the inflation make dem make sure sey e come down if dem if workers dem go for strike e dey get beta beta improvement ontop economy and workplace and sometimes dey wey be sey if dem go for strike e no dey go well but then dem fit sack dem workers wey go for strike dem fit send them comot for house sey for work sey dem no know wetin dem dey do sey sey dem been no serve dem dey do tings wey go affect the work and economy of the country and wetin some people dey do if strike happen be that or if dem do strike and e go well well e dey always get impact wey good well well for economy.

How dem dey take drug from my community na de tin wey me I no like people dey use use drug wey be sey e no good for dier body you go see small pikin e never reach eighteen dey take drugs wey be sey e no good for him body if dem come use am finish dem go come dey do like mad person for street you go see sey dier clothes go dirty dier body go dirty dem go dey talk anyhow for mouth dem go dey do anyhow dem go want dey fight how dem take dey use de drugs e no good at all no be de way wey dem talk say make dem dey use de drugs wen dem dey take de drugs some dey use de drug sef, dem use am dey do bad bad tins dem go dey use am dey work, wey be sey dem know sey on a normal day dem no fit dey do am how dem take dey take drug for my community, e no too dey okay like dat. and e dey painful sey dem no really do anytin about am dat anywhere you see, you fit see de people wey dey sell de drug anywhere you go see dem, dem go stand for one corner dey find person wey dem go sell de drug give so. as dem dey sell de drug give de community so na so dem dey dey dey take de drug dey spoil person life you go see small pikin wey be sey e never reach anyhow him go dey take drug dat one sef no do dem go dey do anyhow dem go dey do anyhow for community dem go take de drug take dey rock take de two tins on a normal day dem no fit dey do am dem dey abuse de drug well well dem no dey use de drugs in a way wey be sey dem talk say make dem take dey use am some drugs dey wey be sey if dem go chemist sef or dem go pharmacy dem no fit see am dem no go sell am for dem e get some place wey be sey from one corner corner for dia dem go see de drug buy dem go just sell am for dem free you see am sey dem dey use dis drugs dey do tins, dem dey take am anyhow, dem no take am how dem talk say make dem take am e no good at all I no like how dem take dey take those drugs those drugs dey affect dem, e no make dem make dem tink well well dem dey do anyhow dier brain dey turn turn turn, because de drug too heavy for dier body na how dem take dey do de drug be dat e no good at all but wetin I fit do? If I see person wy want take drug I dey like make I tell dem say, de drug wey dey want take so, go affect dem na dem go agree if dey like if dem no like dey will take de drug wetin dey happen after dem take de drug dat one no concern me, I don tell dem say, make dem no take de drug.

De tins wey I dey do to make sure sey my body dey okay everyday be sey I no dey do tins wey go make my body weak I dey try make I sleep very early for everyday. Before ten, I don sleep and if I wake up, no sey, I go just stand up like dat go dey do tins I go first sidown for bed I go carry water I go drink water well well if I don drink water finish I go come stand up I go try do small small exercise make dem wake, make dem jolly together I dey chop in time I no dey play wit food I dey do tins wey be sey e dey okay wey go make my body strong I dey go gym I dey do exercise well well and I dey do tins wey be sey e go make my body strong no be de tins wey go make my body weak I dey eat food wey be sey e dey make my bone strong e dey make my bone standa gidigba I dey do tins wey be say e dey make, I go make sure sey de tins wey I dey do no dey affect me na everyday I dey do am I dey do exercise I dey drink plenty water I dey chop fruits I dey chop better food also I no dey play wit food If I chop in de morning I go make sure sey na food I go chop in de afternoon I go dey, I dey chop tins wey be sey e dey make my body strong no be one kind food I dey chop everytime I get timetable wey be sey na de food wey I go chop everyday na him dey dey and I dey make sure sey de food wey dey dey I dey chop am no be sey I just put timetable dey I dey do tins wey be sey e dey okay for my health if I see sey some place dey pain me I dey quickly go to hospital go see doctor go complain sey dis tin dey do me for body wetin I fit use? wetin I fit do? make de tin wey dey do me for body make him come